Zvinoratidza mapato maviri ari kugadzirira kuda kutamba mutambo wenhabvu vanotori munhandare tiri kuona nezvigaro zviripo zviri kuratidza kuti vari munhandare panenge pari kuitwa kamunamato kekuti vatange kutamba mutambo wavo.

Pane rokwe rechidzimai riripo ratiri kuona rine maresi rine ruvara ruchena. Rokwe rechidzimai.